Ɖevi aɖewo wonɔ anyi ɖe ati dzi kotoku le wogbɔ, woƒe awuwo ƒo ɖi

Ŋutsu aɖe nɔ klotsinu eye nyɔnu aɖe tsitre ɖe megbe nɛ heɖo asi ali. Ɖeviwo sugbɔ ɖe ŋutsua gbɔ. Tsiŋgui hã le egbɔ.

Nyɔnua avi fam. Ŋutsua dze klo nɔ akɔ fam ne. Amewo sugbɔ zã. Ame akpagatɔ do kot, ɖaka le wo gbɔ.

Dzo bi ŋuwo fia, xɔwo fia, dzotsiŋu amewo le mɔto.

Ŋu wɔme eve. Ŋua ɖeka ƒe amadede le gbemumu. Ɖe eŋua eka ƒe amadede le ʋie. Nyɔnu wɔme eve kplɔ ɖevi ame etɔ ɖe ŋutsi le wo le mɔto. Nyɔnua ɖeka le bagi eve ɖe asi nyɔnua ɖeka hã gale bagi ɖeka ɖe asi. Ŋutsu aɖe nɔ dzokeke dzi.

Yevuwo wo flawesi dom. Ŋutsu ɖeka nyɔnu wɔme eve egbe le megbe na wo. Amadedea le gbemumu.

Amea ɖewo le agbɔsɔsɔ me, ame akpa gãtɔ do awu yibɔ. ŋutsu aɖe nɔ akɔfam ne nyɔnu aɖe, aɖaka le wo gbɔ.